Wano ghaligho ekinoni, ekinoni kino kiri mu langi ya kivukivu era nga ekinoni kino kiri mu nsiko, ekinoni kino wekiri kiwadhalaiza amaghagha.